Imfundo yamabanga aphansi iqakathekile kakhulu elizweni, ngoba yikho lapho abantwana abafunda khona ukubala kanye lokubhala. Bethuthukisa imfundo yabo ukuze benelise ukufundela lokho abafisa ukuba yikho empilweni.

Imfundo yamabanga aphansi iyisiqalo esipha abafundi isisekelo lapho abafunda khona ukubala kanye lokubhala ukuze benelisa ukuqhubeka ngemfundo yabo besiya phambili

Imfundo yamabanga aphansi iqakathekile kakhulu ngoba iyisisekelo sokuqala lapho abafundi abafunda khona izinto ezinengi ezinjengokubala kanye lokubhala ukuze benelise ukuthuthukisa amakhono abo kweze mfundo,

Kufanele imfundo yamabanga waphansi iqakathekiswe kakhulu ngoba iyisisekelo lapho abafundi abafunda khona ukubhala kanye lokubhala

Imfundo yabanga aphansi yisisekelo sokuqala lapho abantwana abafunda khona into ezitshiyeneyo ezifana lokubala kanye lokubhala

Nxa abafundi sebethe baqeda ukufunda. izinga lemfunfo yezinga laphansi. Bayadluliselwa emfundweni yaphezulu. Lapho abafundiswa khona izifundo ezibavumela ukuthi bangene emfundweni, ephskeme. Efana lama yumivesi, lamakolitshi.

Imfundo yamabanga aphezulu ilungiselela abafundi ukuthi benelise ukuthola ubuciko obubasizayo nxa sebesiya emfundweni yase nyuvesi sebesiya fundela lokho abafisa ukukwenza empilweni .

Ibhakane libonisa ukuthi kuleyondawo kulesisikolo samabanga emfundo yaphezulu , kuvame ukuthi endaweni ethile nxa kulesisikolo kufakwe ibhakane ukuze abantu bengalahleki nxa bedinga leyondawo

Imfundo yamabanga aphezulu iqakathekile ipha abafundi ubuciko ezifundweni ezitshiyetshiyeneyo. Abafundi bayathola ukuqeqetshwa kwezemidlalo kanye lemisebenzi yezandla.

Imfundo yamabanga aphezulu iqakathekile kakhulu ngoba yikho lapho abafundi abathola khona ubuciko, okubasizayo nxa sebeqhubeka ngemfundo yabo sebefundela lokho abafisa ukukwenza empilweni yabo.

Imfundo yamabanga aphezulu ilungiselela abafundi ukuthi benelise ukungena emfundweni ephakeme efana namanyuvesi noma amakolitshi. Lapho abafundi baqeqetshwa emisebenzini yezandla kanye lenhlelo ezemfundo ephakeme.

Imfundo yamabanga aphezulu ifana lamabholoho okumele licatshwe ngabafundi ukuze benelise ukuyufundela imisebenzi abafisa ukuyayiyenza empilweni yabo.

Inengi labafundi abafunda enyuvesi ngabantu asebekhululile asebesenza ezocansi ngakho kuqakathekile ukuthi kufakwe amakhondomu kumbe amajazi omkhwenyana endaweni ezitshiyetshiye neyo ukuze nxa behlangana bavikeleke emkhuhlaneni.

Imfundo yasenyuvesi ijulisa ulwazi emkhakheni othize. Yakha ukucabanga okujulileyo amakhono okucwaningwa. Futhi ilungiselela abafundi imsebenzi yobungcwethi abayabe beyikhethile

Abafundi nxa sebefike ebangeni lemfundo yase nyuvesi, kulapho abajulisa khona ulwazi emkhakheni othize, bakha ukucabanga okujulileyo, amakhono okucwaninga, njalo balungiselela imisebenzi yobungcwethi noma izifundo zesiqu lezo abayabe bezkhethile.

Abafundi nxa sebefike ebangeni lemfundo yasenyuvesi kulapho abajulisa khona ulwazi emkhakheni othize. Bakha ukucabanga okujulileyo lamakhono okucwaninga njalo balungiselela imisebenzi kanye lobungcwethi besifundo sesiqu leso abayabe besikhethethile.

Imfundo yasenyuvesi iqakathekile kakhulu ngoba yikho lapho abafundi abathola amathuba okujulisa ulwazi emkhakheni othize ukuyakha ukucabanga okujulileyo njalo balungiselele imisebenzi yobungcwethi noma izifundo zesiqu abayabe besikhathile.

Abantu nxa befuna ukuthuthukisa imfundo yabo baya emfundweni yase nyuvesi. Yikho lapho abathola ubucibo obukhulu kakhulu ukuze bafundele leyo misebenzi abafisa ukuyenza.